Yɛɛre la a zeŋ yɛɛre die poɔ ka bamine a eŋ nyɔboore ane nɔɛ bompɔgraa ka bamine a hɔgli zupilpeɛli ka takoɛ yɛ yuo yuo.

Dɔbɔ bata la are. Ka ba zaa kpɛlɛŋ a toor nu bompɔgr. Kaa ba zaa bata a hɔɔle kpolaa kyɛ ti kuruu a are ne.

Noba gyamaa la are teɛ puliŋ ka ba mine zeŋ a nimitɔɔreŋ, ka pɔge kaŋa are dendeŋe, ka kūū daga a biŋ ba nimitɔɔreŋ.

Noba bata la are, ba pͻrͻ la boma. Bayi e la pͻgebͻ ka boŋyenaa a e dͻͻ. mõõre la are kͻge ba, ka vaare meŋ are ba puoriŋ, ka boma a biŋ.

Lɔɛ kãã eŋo zie la, ka lɔɛ ayi biŋ ka pɔgeba bayi are a pɛgele baagere ka bibiiri bata are kɔge o kyɛ ka nembayi a zɔŋ popo.

Neŋgyamaa la are, ka ba mine su kpare zeere, ka ba mine su kpare dõͻre, ka ba mine su kpare zeere a vͻgele zupili zeere, ka ba mine vͻgele sͻgelͻ a kyԑ pԑgele boma are ne.

Lͻpelaa ne lͻͻzeԑ la atuori taa sokoͻraa zu. A lͻpelaa ŋmԑgelԑԑ, a lͻzeԑ meŋ ŋmԑgelԑԑ la. Ka lͻpelaa kaŋa a yi te are a nimitͻͻreŋ. Ka poliyoro meŋ lͻͻre a yi te a te are ba nimitͻͻreŋ.

Dɔbɔ bayɔpõĩ la are basekɛt bɔɔl yaat poɔ. Ka kaŋa a toŋ sɔɔse doɔre a eŋ nɔɔtepeɛle ka kaŋa a eŋ nɔɔtezeere kyɛ kaa ba kyɛlee na zaa kpɛlɛŋ a eŋ sɔɔse peɛle, ka nɛɛteɛ a le a be poɔ.

Kõɔ la a tɛgele baa poɔ ka biiri banaare a ɔnnɔ a kõɔ. Kyɛ ka bonyenaa kaŋ a yɛre kparedoɔre. Ka taŋ a are ba puoriŋ. K'a kaŋ rɔba a e buluu ka kaŋ e pelaa.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

Neŋgyamaa laare, ka rabare a biŋ kaa mine e buluu kaa mine e bonsɔɔlɔ kaa mine e bompeɛl. ka lɔɔre bonzeɛ, tanke lɔɔre, a are.